RIP FM 88 point 7 RIP FM rajo bu ñuy gunge ci suñu yokkute yéen a ngi déglu RIP FM 88 point 7 rajo bi jóg ngir suqali koom-koom <music>
mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah auditeurs ak auditrices yi nga xamante ni jamono bii ñu ngi teewlu RIP FM la 88 point 7 la rajo au service du développement ci lëkkaloom ak bu yaatu ak ñi nga xamante ni ñoo di PAM di programme alimentaire mondial ak fond vert climat ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Jokalante <breath> ci seen rajo RIP FM nag di leen amal ab émission boo xamante ni <breath> mu ngi soxal rek li nga xamante ni moo di gunge béykat yu ndaw ñi <breath> si ñu mun a moytandiku li nga xamante ni moo jëm si coppite jaww ji si kaddu bi Aliou Keita Maodo Malick Senghor moo féete ci xarale bi xam nga ne nag émission bi nag Dado Dieng moo ko waroon a amal nag waaye jamono bii nag dafa nekk si yeneen yitte ñu ngi siy jégalu bu baax a baax ñu ngi dalal ki nga xamante ni moo di Babacar Badiane <breath> nekk coordonnateur technique fii ci ONG Symbiose ñu bàyyi ko mu nbuyoo ak auditeurs <noise> RIP FM <noise>

<breath> <hesitation> Babacar Badiane ñu ngi lay jaajëfal bu baax si disponibilité bi tey nag <noise> ñu fas yéene waxtaanee wàllum stockage tey boo ñu doon wax exactement lan mooy stockage

<hesitation> <hesitation> <hesitation> yaa ngi koy wax léegi luñ mën a tënk si wàllum stockage moo di dencin waaye li nga xamante ni tey <hesitation> lan moo tax ñu war a denc maanaam li nga xamante ni moo di produit bi ak yan produits lañ war a denc

<breath> <hesitation> yaakaar moo gën a tax <hesitation> ñuy xalaat si wàllum denc <hesitation> waaye li nga xamante ni moo di denc bi yan étape la naka lañ war a dencee yan étape la exactement

<hesitation> léegi dama bugg ñu taxaw tuuti si récolter à temps réel

parce que <breath> am na ñoo xamante ni xam nga depuis mois d' août <coughs> la ñu commencé récolter jàpp mois bu septembre jamono boobu mu ngi taw taw yu métti

à long :frab terme

d' accord

<hesitation> d' accord léegi dañuy ñëw ci li nga xamante ni balaa ñuy ñëw ci naka la ñuy dencee dugub beeg mboq beeg ñoom seen nee nga lu jëm si wàllum séchage bi naka lay demee

<hesitation> <hesitation> <hesitation> boobu moo nekkoon ñaareelu maanaam poñ bi jëm si li étape yi nga xamante ni moo soxal wàllum stockage ndax amul yeneen

waaw kay léegi yaa ngi koy junj léegi wàllum magasin yi xam nga magasin nekkul fépp loo xamante ni fa la am wala ñëpp ñoo ko am <breath> <coughs> tey ki nga xamante ni nii tey <hesitation> def na ba def li nga xamante ni moo di mise en sac yi <breath> naka la ko war a dencee exactement

certainement

d' accord

d' accord foofee la bëggoon a ñëw mu mel ne day jàppale maanaam béykat bi si étape yëpp loo xam ne soxal na wàllum mbéy mi si maanaam jamono bu muy ji ak jamono bu muy bay ak lépp loo xam ne wàllum engrais geeg ñoom seen

certainement dañuy dellu si waat tuuti rek si wàllum maanaam semence bi yaa ngi koy wax sànq <breath> xam nga <hesitation> choix des semences dafa doon loo xamante lu am solo la si béykat bi moo tax <breath> <hesitation> si wàllum prévision yi tey bu fekkee ne mu ngi déglu information yi dina mën a xam exactement yan xeetu semence la war a jël <breath> léegi si kaw loolee xam nga yaa ngi koy wax léegi jamono bii nag ñu bëri <breath> dañuy jël ay semences yoo xamante ni à courte durée la maanaam day gaaw a ñor <breath> <coughs> est ce que réellement kon c' est pas forcé rek ne béykat bi chaque nawet rek dafa war a jël ay semences yoo xam ne dañuy day gaaw a ñor

d' accord

d' accord <hesitation> léegi maanaam béykat bi ban waxtu la war a tàmbali di déglu information yi jëm ci wàllum jaww gi

effectivement

<hesitation> <hesitation> d' accord <hesitation> bu ñu bàyyeekoo si wàllum semence bi dañuy ñëw si engrais bi xam nga nee nga béykat bi war na xaar ba xool ay prévisions ndax na taw wala du taw <coughs> parce que engrais kenn du ko maa kenn du ko suy ci suuf su wow <breath> léegi am na engrais yoo xamante yenn taw yi day yóbbu engrais parce que mën nañu wax ne day taw nga xaar ba mu taw nga dem ji suy sa engrais wala ba <hesitation> avant muy taw nga xam ne taw bi day ñëw da daal di tegu si kawam <breath> yenn ndox yu bëri yi day faral di yóbbu engrais <breath>

d' accord dinaa bàyyi ba suba ma door a engrais waye tamit war na sóoraale i tam ndax suba encore <breath> ginnaaw engrais gi du amaat yeneen taw yoo xamante ni mën na yóbbu engrais gi

<hesitation> <hesitation> <hesitation> bu ñu bàyyeekoo ci loolu da ñuy ñëw si li nga xamante ni moo di technique bi <breath> technique de conservation yi maanaam techniques yi nga xamante ni tey nit ki war na ko mën a amal baykat bi <breath> ngir mën a denc li nga xamante ni moo di produit agricoles yi

d' accord

engrais

genre actes yooyu noonu léegi yan xeetu loraange la mën a jural baykat yi rawatina askan wi

dugg ub